A yi yuli ŋo maa ni a ni nyɛ nanim mini bi kpambalibi ni ʒiya ni salo ni laɣam n bɛ bi nyaanga n tiɛha bi ʒinila bi tiŋ yɛltɔɣa zuɣu a yuli a ni nyɛ bi lɛm ni tabi tingbani n nbɛ zuɣusaa

N tiɛhi ŋo maa mii a yuli a ni nyɛ Girɛda nimaayi ka bi ʒi tankpaɣu dinni bi dibayi maa zaa puuni ka yuli katapila nimaayi bin vaari tankpari maa n niŋdi loori nim maa puuni a yuli nimaani a ni nyɛ bin gbi n gbi kpɛ tingbani tiŋ nimaani